Ikibuga ca basket gifise, amazamu, abiri hirya kuruhande rw'iburyo hakaba Hari inyumbako y'amashure ndetse n'inyubako itarahezwa kubakwa.

Ubwiherero bw'abagabo bubiri, mu bwiherero hakaba hari umwanda mwinshi urengeje urugero.

Abana bariko barakina bari kumwe n'umutoza wabo bakaba bariko bakinira hagati mu kibuga umukino uryoshe rwose e.

Abanyeshure b'abasore, biteguye gukina umukino w'umupira w'amaboko, batonze kumurongo, bagira batangure gukina.

Ikibuga c'umupira, gifise izamu, hirya y'izamu hakaba hari amashuri afise imiryango n'amabaraza.

Ubwiherero bufise imyobo itatu n'aho bahagarara bariko baritunganya hamwe n'umuyoboro udugana impwemu zo mu bwiherero.

Inzu ifise ububati bwinshi naho bakarabira intoki n'amabomba, hamwe n'idirisha rimwe, n'ikirahure n'ikanya n'ibindi bikoresho n'ibido.

Ikarato irimwo ibikoresho bikoreshwa mu kwigisha ibiharuro, iri musi y'imeza, ku ruhande hakaba hariho irido.

inzu y'isomero y’ibitabo ifise intebe nyinshi amameza, ibitabo hamwe nama mashini y'ikoranabuhanga.

Umunyeshuri yambaye imyambaro y'ishuri ariko akora ibiharuro akoresheje ingwa.

Urupapuro rwanditseko ibiharuro bikaba vyanditse mururimi rw'igifaransa ruhometse kuruhome.

Intebe zipanze mw'ishuri zikaba zubakishijwe n'imbaho hamwe n'icuma inyuma yaho hakaba hari ikibaho kiri ku ruhome gica vyeko ibintu bigiye bitandukanye w wa.

Intebe ziri mu cumba kimwe cubatswe neza gifise ibisenge hejuru hamwe n'idirisha ryubatswe neza n'irangi ryera risize ku bihome.

Amazu, afise amabara atandukanye, akikujwe n'imisozi, n'ibiti, hejuru hakaba hari igicu hamwe n'ibindi vyatsi biri hasi.

Urupapuro ruri hejuru y'ikibaho ruri kuruhome rugaragaza amashusho yukuntu baharura isaha.

Ikigega gifise imiyoboro y'amazi hamwe n'amazu, n'ibiti biri inyuma y'amazu, hagati y'ikigega n'amazu hakaba hari ivyatsi, n'umuserege w'amazi.

Abanyeshure bariko bakinira hagati mw'ibarabara, mu kuboko kw'iburyo hari ama nzu namashurwe, mu kuboko kw'ibubafu har'ivyatsi nabandi banyeshure bariko barahakinira hakaba har'ibiti n'ipoto nomukuboko kw'iburyo hakaba har'ipoto hepfo y'ukuboko kw'ibubafu hakaba hari amabuye n'umusenyi.

Intebe ziri mukibanza kimwe zikikujwe nabantu, nibiti, nimodoka nibindi bikoresho.

Intebe nyinshi zipanze mw'ishure zikaba ziri ku mirongo imwe hamwe n'akabati kari inyuma yazo, ishure rikaba rifise amadirisha abiri hakaba hari umuntu aryamye mw'ishure.

Iyi nzu ,ikikijwe ,n'ibiti, hamwe, n'imodoka, n'amashurwe, ikaba, iri, mu kibanza ,ciyaguye, gose.

Ishure ry'abana bakiri bato rifise intebe, utumeza n'utundi dukoresho n'ikibaho gitoyi co kubigishirizamwo.

Intebe ziri mw'isomero rimwe zikaba zipanze ku mirongo, kandi akaba ari nyinshi, isomero ikaba ifise idirisha rimwe.

Impene iriko irarisha mu murima wo mu rugo ukaba ufise igiti c'umwembe n'igiti c'amashugwe hirya ku ruhande rw'ibue yo hakaba hari amazu.

Ikibaho canditsweko umwimenyerezo, ukaba wanditswe ukoreshejwe n'ingwa yera hamwe n'indome zigaragara, zikaba zanditse mu rurimi rw'igifaransa.

Ikigo c'amashuri abanza gifise inyubako nyinshi zigeretse hamwe n'abana bari hanze bariko barakina, hagati yabo hakaba hari ibikoresho vyagenewe gukinishwa.

Amasahani afise amabara atandukanye, yubitse n'igikombe biri hejuru y'imeza niniya ifise uburebure n'ubwaguke bunini.

Amazu akikujwe n'ibiti hakaba hari n'amashurwe ,n'ivyatsi, n'izindi nyubako zubatse muburyo butandukanye ,hakaba hari n'ibicu hejuru bigaragara ko ari k'umurango.

Ikigo c'amashuri gikikijwe n'ibiti. Hagati mu kigo hakaba hari idarapo n'umukenyezi ariko aratambuka.

Ikibuga gifise amazu abiri, inzu imwe ikaba yubatse mu buryo bugeretse, iyindi ikaba yubatse bisanzwe, ikaba ikikijwe n'ibiti hamwe n'ibindi bikoresho biri inyuma yayo hamwe n'ibicu biri hejuru.

umugabo ariko arakora umwimenyerezo ujanye nubuhinga bwo kwigwanira akaba ariko arakora uwo mwimenyerezo munzu yo kwimenyerezamo uwo mukino

Igiti, kiri hagati mukibuga, gikikijwe n'amazu hamwe n'ibindi biti biri mugipangu kimwe, hejuru hakaba hari ibicu, bigaragaza ko ari ku mugoroba.

Idarapo iri hagati mu kibuga ikaba ikikijwe n'ibiti, n'amazu, n'izamu y'umupira, n'imodoka, imisozi, hejuru yavyo hakaba hari ibicu.

Amashurwe afise amabara atandukanye y'icatsi n'umuhondo akikujwe n'ibiti n'amazu, imbere yavyo hakaba hari ikibuga cisanzuye.

Imodoka imwe iparitse imbere yizindi, inyuma yazo hakaba hari izindi nyubako hamwe n'ibiti, n'inzu itararangizwa kubakwa.

Ikibuga gifise umusenyi n'ivyatsi n'amashurwe, hirya y'amashurwe ku kuboko kw'ibubamfu hakaba hari amazu.

Inzu igeretse, ifise amabaraza menshi. Hirya yayo hakaba hari ivyatsi.

Ikibuga kinini gikikujwe n'amazu menshi hamwe n'amashurwe, ndetse n'ibiti vyinshi.

Abanyeshure, bicaye , mwishure bariko bakurikira ivyo , umwigisha ariko, arabigisha. Bamukurikira neza kugira ngo badacikanwa , nakimwe muvyo bariko bariga.

Abanyeshure batonze hejuru ku nyubako yubatse igeretse, hakaba hari abanyeshure benshi bambaye imyambaro y'ishuri ifise amabara atandukanye.

Ikigo c'amashure gifise abanyeshure benshi, amashure akaba yubatse ageretse hakaba hari n'ishusho y'amajambo hamwe n'ikigega c'amazi.

Amazamu abiri y'umupira hamwe n'amazu n'ibiziba biri inyuma y'izamu ryo ku kuboko kw'ibubamfu n'ivyatsi bikeyi biri hasi hamwe n'ibiti n'imisozi.

Abanyeshuri bariko bakora ibijanye no gupima ubushakashatsi bambaye amataburiya bakaba bari mu nyubako bose bariko barakurikirana ivyo bariko barakora.`

Abanyeshuri barimwo ishuri bariko barashona bafise amamashini bicaye bambaye amataburiya agaragaza ivyo bakora abandi bahagaze bariko bararorera ivyo bagenzi babo bariko barakora.

Abasore bambaye amataburiya bariko barerekana ivyo bakora bijanye no gukora imiryango y’icuma bavyereka abashitsi babagendeye aho basanzwe bakorera.

Icumba kimwe gifise ibikoresho vyinshi bigiye bitandukanye, harimwo igikoresho gifotora urubaho hamwe n'ibindi bikoresho.

Umugabo ariko aratambuka inyuma yiwe hariho umugore n'umugabo nabo bariko baratambuka ariko uyo mugabo yariko ashengererwa n ' abandi bari mu nyubako imwe.

Abanyeshuri barikumwe n'umwarimu bambaye amataburiye n'agafukantoki bariko bapima ibijanye n'ubuvuzi.

Isomero ririmwo abana b'abakobwa biga gushona ibirato. Umwe muri bo akaba ariko arerekana ivyo yakoze ku mushitsi w'umugore w'umuzungu.

Umwigisha w'umugabo ariko arigisha abanyeshure, muri abo banyeshure harimwo abakirije ikiganza kugira ahitemwo umwe yishura ikibazo agira abaze.

Abasore n'abakobwa bariko bashona ibirato bigiye bitandukanye kanatsinda bambaye amataburiya n'ubufukamunwa.

Abanyeshure bari mw'ishure, bariko bigishwa n'abigisha babiri, bakaba bariko barakurikirana icigwa imbere k'uruhome, kimuritswe n'icuma c'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri ba kaminuza bariko bakora ikibazo, bacumzwe n'umwigisha wabo. Ikibazo, bakaba bariko bagikorera ku mpapuro, bicaye mu kibanza gitekanye.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bariko baraba ivyo bagenzi babo bigana bakoze bariko barasigura imbere y'abigisha babahaye umwimenyerezo.

Umuganga ariko arereka abimenyereza umwuga ukuntu bavura umugwayi kwa muganga.

Abasore batatu bicaye bambaye amataburiya, umwe muri bo ariko akoresha imashini ashona ikirato, bagenzi biwe babiri bariko baramuraba, baraba uko ariko arashona ico kirato.

Abanyeshure biga muri kaminuza bakoraniye mucumba gikorerwamwo inama iri benshi bakurikirana ivyo bariko barigishwa.